Hayisan derezas duma duma go7a imiza kethatape asayi ufayetizayisane be huphe birish ka7idi micidinee issa issara ho7etidi dizays betes iza gidon na7amu nayiti durishe woyiko mini7ishe detes

Derez issipetethan shiq kezid equdes. Izika be dere woga besiza moyo mayida aseko daroz. He mayozika dunguza woyko Gamo dunguza getetizaysako. Izappe Adey be siqotethane lamotetha ham'otishe beses.

hayssan iderizas dumma dumma go7a immizasotappe issay beettes izikka gashshenayti woykko guutha nayti iza giddon gelidi ka7idi be ufayssa demmanassinne behowe izan ka7ishenne miicishe aassanas go7izayssakko

hayssan beettiza nayti woykko asati gaammo woga bessiza mayo izikka dunguza getetizaysa mayidi issibetethan durishe min'ishenne ka'ishe dizayssi beettees izappe guye baggarakka booththa meloy diza kaamey ha yishe dees.

hayssan dereza giddon dumma dumma go'a imiza assatappe issi soozi woykko issi keeththas woykkonne issi ciita giddon diza assati shiiqidi be imiza go'a bolla wostti dichchoni giiza zoreeteththa ooththishshe dettees

Asati derezas dumma dumma go'a immiza keeththatappe issi naza giddo shiiqida istika be qofa bolla zoretishenne haasa issayssara laamettishe dereza wosti dichchoni wosti meto birshoni gizayssa haasayishe deettes

yoo masqala giza masqalay gammo zoonin diiza waanna masqalatappe issinthoza gidishin he masqalaza dumma dummabati oothsettetes leemiso tamay xuugetes xompe kezessinne asati ufayettidi ka'idinne aaththiza masqalakko

Asati issi petethan gelidi zoretishe woykko qofa he ha laamettishenne hissa issapfe tamarishe deettes hayssa hanotan zoretikkonne issa issara haasayettikko asay eratetha demmees.

Hayssan asati oorathi oosettida dereza go7anas woykko dereza maaddanas oosettida keeththaza doommisanas sintsera qashettidi uttidayssa qanxidi anjisishenne doommite giidi istas ogeza doyshi deettes.

hayssan derezas go7a immiza miishatappe issi nazi izikka oge geetettizayssi beettees ogezaska diira baggara pude meeshettidi birda malay kezides izappe gaaththa baggazan celila mithi dees

Keype caala woykko kaa yuushshidanne cinci asati issife shiiqidi duulatida istika dereza ayssiza hanotaza zoretishe woykko tobetishe issi bolla citan uttida ista sinthanka isti oykkidi bida xambarozinne dumma dumma guufey beettes

dumma dumma go7a deres immiza soozappe issi nazi beettes asoozanka asati kath ekkishe woykko kath ooththishe deettes katha immiza issi macashia keeype lo7izaaronne behoy pica yeddidarokko

asati hayssan issipetethan shiiqidi derezas dumma dumma go7a immizaytappe issi naza gididayssa achchan eqqida istape issi addey be kushen saanera kathi oykkidi siiqoza bessishe asata kuucisishenne muzishe dees

Asati ispetethan shiikidi uttida isti dizayska keeththa giddon gidishin isti guyera baggayti eqkin baggayti qase sinthe baggara eqqida he asatikka keeype lo'iza asatakko istika zorettana shiikidi uttida.

hayssan asati be dere woga qoncisiza kaasse qommo woykko min7e qommonne durusata besseettes hamiisha dikka gammozoon bonchettiza woykko oosettiza miisha ooththu qommotappe issinazanne asa kaa ufaysizayssakko

Dere asati issi ewetethan shiiqidi be woga bessizanne issife ka'ishe miicishe be saati aaththizasoy beettes istafe ha baggara shiiqida asati issife eqqidizayta gidishin gede baggara uttidi haasayizaytikka deettes.

Hayssan daro asati issiso shiiqi deettes isti be giddorakka tophiya bayndira pude dhoqu hisidoykkida isti shiiqosozi derezas dumma dumma go'a immiza keeththatappe issi keeththaza mille woykko iza sharpen shiikidi zoonan deettes.

keehippe daro lo7izanne asa woznan malaliza ciishshati bettetes he ciishshatappe ha baggarakka adda lo7o lo7o mithatinne gashsh gashe maatatikka cici7igidi pude lo7o hanotan dolishe dizayssi lo7i beettes.

Issi adde dunguza qophe huphen wothidi garsarakka boththa mayo maydi tirasozarakka dunguza mayo medhoyi dizayissa mayidees. He adezikka issi oyyide bolla uttide asaza tamarsishe woykko timirtte imishenne asaza tobbsishe bethizayasi uthidi dees.

Asati issipeteththan tobbetishe issi keeththan giddo geli uttida. Istika wochchishin faxa asi woykko keehippe lo'o hu'era diza asinne tamarida asata gidoyssa utto uteththazinne isti zoretiza zorezi qonccisees.

hayssan daro asati issibetethan gelidi keeththa giddon zorettishe woykko issa issara maqetishenne lo7o lo7o miishata siyishe hara asataska yootishe tamarishenne tamarsishe issibetethan macaynne addey shiikiduuttida

asati issi patethan keeththa giddo geli uttidi zoretishe woykko maqetishenne dereza dichchanas lo7o qofa qofa be ho7en ho7e giddon dizayssa issi petethan kessidi issa issara laamettishe woykko qofa imettishe deettes.

daro maca citati woykko macati issibatethan issi keeththa giddo geluuttida istika issife uttidi haasayishe zoretishe woykko tobetishe deettes isti be hu7e bollakka dungu zagos goozidi garserakka dunguzara walakamayo may7ida

Hayssan keype lo'izanne tamarida sati woykkon gita wera deyttes geetettidi ekettiza asati issifetethan uttidi dereza giddon diza metozanne qofaza pirshanas tobetishe woykko zorettishenne haasayan bolla beettizayssi dees.

Hayssan asati issibetethan shiiqidi uttida istika issi bolla shiiqidi tobetethan woykko issa issara zorettidi be qofa laametethanninne haratappe lo'o qofa ekkidi bee giddon diza lo'o qofa haratas immishe deettes

Dumma dumma deretan dumma dumma kaththa kaththeza ogeyi woyko, kaththa kaththiza hiillay dees. Ha issi ista giddope issinaza gidishin aysanayi kaththehedizaysi, ashoy mutsattidi daro bambarentara datsettidine bashen shayitishe dees.

Hayssa keehippe lo7iza soho asathi be kushen ooththidi woykko be kushen giigissidi woththida; hessaka daro asathi biidi be7ishe ufayththishenne izan uththidi be saathe aaththishe issay isaara miiccishenne kaa7ishe gizaasokko.

Shimanetteththa oththo oththiza asati bettetes ha asati daddidi kessiza maayozika laaxana gettetes hayssika bayzetikko daaro mishsha demmises mayikoka asa mocceppe dumma dumma harggetappeka moocce gassora yiizayssappe ashshes.

Issi maccasiya hatha shawren woyko shaffazan uttadus izzakka bicca yarkanne duge hatha gido naqada tuchzza bekushn oyqada hathzza duqo woykko tikko bolla dawus

Hayssan issi so asati uttidi bedere woga qoncisizanne be siiqotetha bessiza hanotan uttida istika bekiyon heedzdzu nayta idimmida addezi nam7u na macanaya issi naa oykkadus.

hayssan daro asati ogezara gede ha hantishe deettis histika be dere woga bessiza hanotan hamutishe woykko qaaxxiretishenne kaethazappe gede baggaranne ha baggara kaamey kaasezara walaketidi bizayssibeettees

Hayssan dumma dumma dere woga qoncisiza miishati ooththeti uttida istafe leemisoos issi sozan haaththey toqettidi gashe abba mala medhettides izappe mile baggara dumma dumma cilla maatati toketidinne bonchettidi dolettes.

dere woga bessiza dumma dumma miishati bayezettana shiikidi beetetes istafekka daro bettizayti may7onne dumma dumma ayfayfe katha qommotakko mayotikka ashshangulute geetettizayssa mayzi wothin eqqida

issi adde sheemannetetha ooththo ooththishe dees ha ooththozikka gaammo zoonin giddon diza ooththotappe issinazakko izi be millera lasha lashetidizayssan uttidi harpazara daddishe woykko danco kessishe dees

hayssa nam7u asati hare laaggidiyeettes izappe sinthe baggara issi macashi woykko issi aayakka be may7o maarara lo7etha suurisa dancada hantawus iza mayo may7ozikka laxanakko izikka dero woga qoncisiza mayokko

hayssan diza asati ittire wogan be kushen dumma dumma miishata medhishe woykko daddishenne ooththidi kessishe woykko ooththoza maarara lo7ethidi bessishe deettes ista i be kushan oykkutoys isti daddiza miishaKo

Haysan kehipe daro xafey xafetidi qaphetidi wotiutides iza gidonka duma duma karatan xafetida xafeyka des izappe lemisos issi xafey awashe banke meto woyko awashe bankera oyketidaysa yotidaysako.

Melkamye innato chi qen giza xaafaya marathora xaafettides hessa guussaska lo'o aayta gallas giza birshetha oykkidayssakko hessa bonchiza oykko he gallasazan ufayettiza asata misile garsera dees.

melkam yee arbeno chiqen giza xaafey beettees hessa guussazikka lo7o henthanchata gallas gizayssako he gallassaza bonchiza misiley iza mille nam7u asa misiley kezidi issay gadinninne issay gasho yide bolla ekkides

hayssa misilezanni misinjer geetettizayssi beettees izi qaalazikka ingilizaatho qaala gidishin asati izan gelidi issa issara dumma dummabata xaafidi be qofa laamettanassinne xaafon hasayanas maaddizayssakko

Dumma dumma kawora gaagettida woykko kawora gaketethi diza ta ooththizasati issifetethan shiigedi uttida istika be sinthan dumma dumma pudho qommota shiishshidi aykko miisha giddon woykko oto malatizayssa giddon tokkida.

derezas koronti ooththo ooththiza soy woykko iza bolla xaafettidinne qaaphettidi uttiza malatay beettees ha malataza beydikka he sozan aazi oosettizakko asay shaakana mala maaddees

Hayssan issi addey be guyera gazexawi megleca giza xaafe amarathora xaafidi eqqides; izappe nam'u mille bagaarakka bandiray de'es oshicha millera diza bandiras tophphiya bandirako.

hayssan issi addey eqqi dizayskka beettes he addezi ooththizayssikka korontera gaggida ooththo woykko koronte metota birshizayssanne iitida woykko moorettida koronteti diza heera biidi qachidi tukkidinne lo7ethidi immizayssakko

kiape daro biratati qasherettidinne issi hayssara torgeretidi beettees hissika koronte aaththizayssa woykko koronteza efiza tuus woy tooqe gididi maaddeyssa gidishin garsera korontezikka qashettidi kiyape lo'o unetan eexxizayssika beettees.

korontte gishiza woykko ingilizathora tiransforme geetettiza miishas dees. izikka nam"u tuussetappe woykko korontte tuuqetappe giddon uttides. izappe mele baggara cilila miithinne keeththi dees.

hayssan asati uttida istafe issi adezi be kushen komputere oykkides hara addey zo'o mayo mayidayssara henira ha alidi eqqides komputera oykko addachan haradi to bolla uttides izikka koronte he ha gisherethiza ooso ooththiza adeko

Duma Duma bira immiza bira wothiza Woyko asazas buqiriza Besay Des He Kethaza othiza Asati Henira ha Ali uttida Ista sinthan qase bira bitaza othisans Bida asati uttida

Hayssan issi keththey bettes he keththazikka birrara oykketida tali'enne hara harabata oththiza keththeko iza giddonkka kehippe sawiza mishshatta tamman yeggidi cuisishe dizayssikka dessi he cu'aza giddonkka assi uttiza oyddey bettes.

Asati issipetettan shiqidi birrara woykko mishara gagida baggara hasayishe detes istika be sinttan nam'u sohon zayizare wottidi iza gidonika mishe woykko birra kuntidi be sinttan uttida.

Birara oyqeti utida ossotappe isinazza mishi woykko izza yotizayssi xafeti utidees. izzikka gibirin bewoqitu betamaynineti yemekefel xiqimoch gizayssa yottees.

Dumma dumma birara gakettida ootshota ooththiza keeththi dees keeththaza bollakka xaafettida xaafeykka bettees he xaafezikka amarathora gidishin izikka nababetishe sile birhan iddir simtawaal i yelal hessa guussazikka amaratho qaalakko.

hayssan keype lo7iza keeththi woykko keeype lo7idi maarara keexettidinne uttizasoykka giddon giigidi oydeti shiikki uttida keeththi beettes he keeththazikka bira oyketidayssa woykko birara diza meto birshiza keeththekko.

Bira woththizanne ekkiza gita wolqamanne kiyaype lo7idi phooliza korontera qashettidi diza keeththi dees keeththaza zoononka ooththiza asati togiza kaamey motor geetettizayssika ichashi eqqides.

Hayssan issi keeththi miishshara woykko birara gaagettida ooththoy oosetiza keeththi beettes. Izikka keethtahazi dhoqqa woykko pude gita gidishin iza bollaka dumma dumma misiley, pidaaleynne paydoy xaafeti dees.

Ye gaammo zoon gebochi memerya gida xaafey xaafetuttides. Hissa guussika gaammo zoonin demisha shiishshiza asatas kezida isti aqiza woga guussoo izappe gaannara qasseka ingilizathora takisi giidi xaafettida xaafey zooqa lamera dees.

dumma dumma birara oyketida meto birshiza nam7u addeti uttida istafe issi nazi be haythe bolla mobile woykko silke geatetteyssa wothidi haasayishe dees isti issi petethan issison uttidi zorettettes

hayssan issadey uttides izikka birara gaagettida oosota ooththizadekko iza sunthazikka belete balta zeema geetettizayssakko izi tira bollaka gaammo dunguza siiley oykko misiledi zamayo may7ides

Dumma dumma koronttera oyketida woykon tammara gakettida dabata teqeza nne dendida satten esson gakidi ashiza asati issupetethan issippe gellidi dulata bolla dettes

Hayssan uttida asati zoretishe woykko tamarishe deettes he asatikka ooththizayssinne tamarizayssi tamara woykko koronte metora gaagetidayssa wosti birshane metozi medhetonta mala waani teqane giza qofa ooththizasekko

Korontera gaaggida tamati katama giddon woykko dereza giddon meto medhishinninne gachishin eeson gakkidi he tamaza toysonninne metoza eson ooththidi go'a immizaddey eqqides.

kataman dendiza dumma dumma tama qommoti woykko dumma dumma tamara oykettida metoti deettes he metoza birshiza addey be ooththo may7oza may7di be hu7en qoope wothidi be sinthe hazaaridi eqqides

hayssan asatinne gede baggara keeththi beettees keeththazaka tamay oykkidi bollara garsera xuugishe woykko mishe dees he tamaza toyssana giidi tamazappe haaththe gede qolishe woykko keeththazappe tamaza zarsanas marshetishe diza asati deete

Dumma dumma qommo kawo keththatappe issoy bettes. Izikka asay dugge uttidi parkke woyko woray dizayssa xeelishe carko ekishe gana mala gabarazi woyko gergedazi kumontta dishshe pace diza oththo osetidayssakko.

Kaataman deiiza daaro qommo keththati dettes izzetikka dumma dumma haanotaninne dumma dumma medhdhon kexxetidayssa giddishin hayssan ha'i issi kawo keththi kehippe lo'o haanotan dhoqqu giidi pude hu'era leiidine duuge yishshe mille aakkidi kexxetidayssi bettes.

Duma duma Katama gidon de'iza kawo kethati betetes he ketha efiza kehipe dembane aho gidida sohoy woyko ogey maran medhetidinne lo'o hanotan gigidi dizasa betes.

Haysani kawo keetapppe issinaza giddoni assiy utides, he asatika paydon nam'u gidishn istika maxafe keethani woyko nababo keethani detes. Isti issipetetan be sinthani maxafe micidi oothishe detesi.

Katamaza woykko dereza giddon dumma dumma kawos keexxettida keeththati beettizayta gidishin izappe hayssan issi nazikka misilezan eqqides izappe mille baggara keeype lo'izanne asa kaan geliza pudho mithai deettes

kehipe lo7izanne dhoqu giidi keexettida wolqama keeththi beettees ne keeththazikka kawo keeththati katama giddon daroy dizaytappe issinazaa gi dishin hiza sinthe baggarakka tophiya bandiray kaqetides elezarakka cilelamthi toketides

hayssan asati issi keeththa giddo kumidi uttida isti diza keeththazikka keeype lo7idi woykko alaqidi keexxetteyssa dishin bollara daro koronteta poo7oykka keeype sooza giddon poo7isi woththides iza giddon diza asati addeynne macay walaketi reettes

kawo keeththati beettettes izikka kiyayppe daro gidishin gede yuuyi aadhdhanan oosettidi issi medho qalamen bollazi gorfettides izappe sinthe bagganka izan ooththiza daro asati beettetes

keyipe lo7iza kawo keeththati beetetes izappe ha baggara dizays googe aadhdhidi woykko edzdzo mala keexettidayssi keype lo7izanne ase beishinka asa wozna shodidi be bolla ekkizayssa gidishin iza korontetikka yuushoza googi adhana poo7eetes

dumma dumma kawo keeththatappe issi keeththi beettees he keeththazikka zoonos keeletidi pude dhoqu dhoqo gibin asi izara yedhi yedhi kezno maaddizayssaradeyssa gidishin izikka lo'o hanotan keexettida pooqe keeththe gidoys beettees

Keehippe poliza koronththe po'oy Sohowa giddon bettes. Izikka ushshozi go'a gi adhdhanaw keehippe lo'o woyko maalaliza hanotan kexxettida keeththinne lo'iza po'otssuwa giddon po'iza sohon poddizayssa.

Issi gitta keththi woyikko wolqama poqey bettes hessikka kawo keththatappe issinazakko izankka dumma dumma oththoti oththetiza kifileti woyikko gaththan keththatikka dizayissi bettes

ayssan keype lo7iza keeththati deettes he keeththatikka shuchchanninne biratan meesheti doosetayta gidishin isti daano dandayiza laythika keype darokko gaasoyka koyron doomettishe mino hanotan keesettida

Issi keype gitanne wolqama gidida keeththi bettees he keeththazikka buron keexettishe dizayssakkon iza keexxanaun issida mithazi garsera he ha gede pude oshichinne adirsyaalidi torgeretidi qashettidees.

Haysan keehippe daro asato issipetethan shiiqidi uttida. Isttikka issi keethe woykko issi sohon de'eteesi. Istti bidayssikka aakimetethara woykko aakime oosora gaagida zore ekkanasi giidi shiiqi uttida.

Akimeti issipetethan paydon hedzdzu gididi be osos on woykon be akeskon eqida isto dizayssika alimesozan shale kifileko , istika be guyezan dark dhaleta doori wothoda

Hayisan hospitale gidon woyiko akime kethan daro harigida asati ichiza isiti ichiza aligazika onigetidi utizaysako isitika ba bollara mayoka gathidi maida

Issi akkimey akime kethan utides, izika be kushen shale oykides, akametana bida asatika iza sinthara utides, istika diza soyka akime Soho gidishn nam'ati issa issara hasa'ishenne dhaleza ekishenne imishe detes

Hayssan asay yiidi akkamettiza sohoy hosputaale woykko aakime keeththi gizayssi beettes. Iza bollakka be xeenaw zerfi yetemezegebu waanna waanna sikketochchi giidi be ooththida ooththoza yootida xaafey xaafetides.

hayssan asati issi betethan eqqida ista giddofe baggasati aakimetakko mille baggara qasse hara hara asatikka eqqida he assadappe issi addesi bekshen madabara oykkin issi addezina caammakka kessidi oykkides

Issi hospetale woykko harganchati aakimettiza aakamu keeththay dizayssan daro asati aakimettana biidi algaza bolla woykko istas giigida zil7osozan inda bolla kesidi ichidi bollara be bolla may7o kammidi woykko gaththididetes

hasozanni asati hospetaale woykko akime keeththa giddon eqqida he asatikka paydon oyddu hasekko nam7u macanne nam7u addeta gidishin macati giddon eqqin addeti oshichcha baggaranne hadirsa baggara eqqida

Hayssan daro asati eqqida hyasatikka hospitaalen woykko akime keeththan ooththizasatakko istika aakimeta gidishin dumma dumma eratetha tamardinne demmidi bedereza maaddanassinne hargefe teqanas ooththizaytakko.

siyaddey eqqidi haasayishe woykko be qoppaza yootishinne asazas aaththishe dees he iza addezi ooththizayskka harganchata paso ooththora woykko akima ooththora gaaggida yo7o woykko istara gaaggida qofaza asas yootishe dees

Hayssa nam'u asati beettettes istafe issay aakime gidishin issay qasseka benaa akimisana woykko narpe cadisana yidarokko isti nam'atikka macashikko akimisana yidara yidha na woykko guuthana idimmada uttadus.

issi aakime keeththan woykko hospitaalezanne issi macashiya uttadus izakka hargiza asi woykko aakamettana yidasi zin7anas maarara giigida algasa bolla kezada uttadus bollarakka may7o may7adus

Issi macashi uttadus izakka akime keeththan dawus aakime keeththan harganchati biidi zin'idinne izan shempidi aaththana mala giigettidi uttida algaza bolla uttadus be hu'e bollakka goosse goozadus.

Nu dere itophiyanninne nu biittan wikko gammo zuuni giddon daro qommo akime keeththetinne daro hospitaleti deettes istafe leemisos arba mincen diza hospitales issinazakko hayssa na'i asati he hospitaleza giddon dhale bayzishinne shamishe deettes.

hayssan daro asati yiidi uttida isti uttoysikka keeththa millen woykko keeththa sharphenko he asati uttoysikka keeththazi aakime keethth gidishin bena aakimesanas woykko beesika aakimettanas yidasatao

Hayssan daro dhaleti issi bolla dooretu uttida istika hessi keeththazi akime keethth gididayssa qoncisettes woykko bessettes izappe sinthe baggara daro asati eqqidi dhalezi dizayssa xeellettes woykko beyettes.

hayssan asati eqqida istafe oshicharanne adirsa baggarakka keeththi dees istika gadizanne matalalidi iza bollara hantetees ista achchan woykko ista matan milesora dizays akime keeththikko

Deres koshshiza oththota oththissizanne he oththota kallisiza asati de'etes.isttika dere ayssiza awa gidishin he oththoza macarara gaggida oththota lo'ithidi maran woyko lo'o gannotan wurssanas baxxetizayttako.

Haysan asati issisora mitha oyde bolla uttidi derezas koshiza ayfe ayfe othota zoretishene woykon othana caqetishene hasaya minisishe issippe qachishe dosona

derezas go7a immizayssafe issiisoy woykko issi keeththi beettees esoozanni de7izayskka makinay eqqizasonne asati iza giddo biidi be bana koydaso woykko be bana koyda dere caanettidi ba nas maaddizasoko

deres koshshiza ayfi aype ooththota ooththiza asati issison deettes istika maata keeththa giddo geli uttida istafe pude baggara keeththazas cirozi woykko meegazikka beettes beettiza meegazikka tayfon heedzdzukko

dere giddon woykko tophiya biittan dumma dumma ayfey ooththoti woykko waanna waanna ooththoti deettes istafe hayssan ha7i asati ooththizayti woykko he ooththozappe issi macaran gelidi kaalethiza asati zoretishenne toppetishe deettes

dere giddon koshshiza waanna waanna woykko ayfe ayfe oosota haasayizanne he oosota baggara disa qofa denthidi zoretidi oohsota minthanassinne sinthafe lo7o deeththa efanas haasayizasati deettes.

hayssan asatas go'a immiza soolare geetettiza miishazi dees he miishazikka gallas awa garxi fe'iidi omarsi he be garxoyssa woykko be ekkida awa poo'oza aggi duge koronte poo'on laammidi asas immizayssakko

Hayssa daro asati eqqida. He asatikka derezasi waanna waanna woykko baaso koshe gidida oosota ooththiza asatakko. estappe guye baggara issi keeththe oshicha baggarakka issi keeththe paydon nam7u keeththatikka beetteetes.

Hayssan issi kaamey wolqamay beettes izikka gadeza baasizayssa woykko goyizayssakku hessa yizi goyizayssi izi goyeto geedezan dumma dumma kaththata zeridi asati lo7o muurota woykko lo7ayfe ekkidi saro duussu daanasko

dere asas dumma dumma go'a immiza keeththatappe hayssan issi keeththazi beettees. izikka akime keeththikko. ha akime keeththazan daro qommo dhaleti issi bolla doorettidinne kartoone giddon siiqimetidi uttida.

Hayssan issi miisha misiley eqqidees. He misilezikka geeddaro woykko geeddariza miisha misile gidishin ha misilezi qonccisizayssi dereza giddon diza asati issi ye7on woykko mishshan oykkettidi pirdde keethi biiko nam77azakka gina pirddana mal bessizayssako.

Issi ade ba sinththen HP geteththiza kompitere woththides.izika kompitere nabbabishe woykko iza xeelishshe Dee's. he adezika asa naa' maatara gakeththiza ooso ooththidaysi erettes.

Hayissani issi macashiya eqadusi. Izakka assa na'asi mattara oyiketidayissa dere gidoni medhetida metozza birishizaro woyiko oshshi dikko shakada sigethidaro

Asa na'as dabara gaketidanne woyko asa na matata bonchisiza otho othiza issi adey des he adezikka pirda dayna gidoysa Izi mayo mayozinne izi othishe diza utethasozinne kethazikka qoncisidi yotese

Issi pirda keeththa kaapoy uttides ha pirda keeththa kaapozikka dereza giddon dumma dumma ooshi olaynne hara hara yooti woykko dabati medhetikko asay iza sinth biidi eqqikkon asta ista ooththo mala pirdidi woykko shaakkidi yeddizayssao

Asa naa maata bonchisiza issi addey uttides. Izikka be sinthan kompitere woththides. Komppiterezappe maatay aaze maatay waandaysse aazi aazi ooththana mala aazi aazi ooththonta mala diggize gizayssa nabbabees.

Asa naa mata bonchisiza timirte tamarida asati be tamirta tamari wossidi wursethan anjetetha gallassan be kushe dhoqo histi salo denthidi lo'ootho ooththana maarara ooththana ase qohokko bochchokko giidi caaqishe deettes,

hayssan asa naa maatara gaagettida ooxota ooththizayti aseti uttida istikabe sinthan tukkenne dumma dumma mizaabatakka woththida shaashikka saanera giddon uttin haaththeykka kompara uttides

Issi addey besinthan komputere woththidi ooththishe woykko izappe nababishe dees e komputerezaska medozi kareth gidishin he addezikka asa naa maatara gakettida meto birshana ooththo ooththiza aseekko hessanta mala ooththiza asati keeyppe gitanne dereza sarotethan woththiza satakko.

Hayssan dereza giddon dizaa matara gaaggida meto birshanassinne hara metoy medhetonta mala woykko sinthafe lo'o deethi baana mala haasayiza asati uttida istafe aysso aaway henera ha aalidi istara zoretes.

hayssan asa naa maata nangisiza issi addey uttidees asa naa maata guussi asa nay ay ooththanaw dandayizey asa nay ayay ooththonta mala degettize giidi shaakkid yootidayssa dishin izappe asi aadhdhi dedonta mala erisiza addey hayssan dees

Issi kameyi kehippe daro mishshata madabara giddoni yegidi qachchi qachchi yiccidinne simidi efishshe deesi hesa izi efizzayisikka heeraza morizanne esidi ciniqetiza buraza efidi haraso qolanasikko

Daro asati issippetetani shiqidi hera geshatetha nagishene herazan diza ita burata pestaleta ca,rqeta duma duma hara gudulatane xurata issi bolla shishidi dentishene issippetetani herata geshishe betetes

issi shooroy woykko issi heeran diza keeype goobanne mino gidida asati issifatethan kezidi be heera geeshshatetha pittidinne meecidi geeshshidi aggi beso simo bolla dezayssibeettes

Buurata pittidi shiishshidinne denthidi harasoyfi qoliza asati beettettes istika ha'i buuraza issiso shiishshi woththidayssa denthidi harasoyfanas gadizan shiiqutoyssafe madabaran aaththo bolla dizayssa bessees.

hayssan asati issipetethan kezidi be heeraza geeshshishenne dumma dumma buurati heerazan qolettidayssa pitti denthidi issi bolla dooridi woykko duulidi taman cuugishenne xaragishe beettettis istabe sinthe baggara buuraza caanida kaamekka eqqides

hayssa sozanni kehippe gita kaamey beettees hekaamezikka issi heerappe woykko issi dere giddofe buurati shiiqi shiiqi uttidayssa maxi denthidi efizayssakko izikka sinthera bees kushe mala zara denthiday caanana qolishe dees.

asati be heeran woykko be shooron diza buurata piti denthishe deettes isti issibetethan ekezidi be geeshshatetha naagana giza halcho oykkidi be heerazan diza buura denthidi diggetes isti be kushen oykkoys peecakko

Nl woyko pada matoqa geetetidi darotu doonan xeegetizaysa kesizason kesizadey garden uttin kessan Bida attuma na'ay woyko added nay zo'o mayo mayidi iza achan eqides.

Naashshinal ayde woykko payda mataweqa kessisiza keeththey beetes. Iza baggara woykko iza geeshshidi yootiza xaafeykka xaafeti uttidays micettidi woykko xaafetidi qaaphetidi uttidayssikka dees.

Haysan issi kehipe lo'iza keethi beetes ha keethezika payda Giza matoqa kesiza eoyko asazas immiza sohoko ha payda matoqazika issi asi tophiya ase gididaysane tophiya yeleta hididaysa qoncisizaysako

Hayisan issi addey woykko issi aaway izikka hudhera puulumidayssinne be hudhen booththa qoofe woththidayssi payda umatoqa gizeyssa kessanawu yiidi kessiza miishaza woykko maashineza bolla bebiradha woththides

tophiya asas gishettiza woykko tophiya asas daanaun bessees geetettidi qofettiza matoqa woykko fayda matawuqa geetettizayssa kessizasoy hayssan dees izikka izas sunthaza payda le7itiophiya giidi xaafi woththides

Fayda matoga woykko bihiraawi nashinal matowgiya geetettizayssa be silke gidton woykko be moobile gidton kessiza atti oykki uttides izas misilezikka silke zagaathan dishe beettees

Haysan parazozi bettetes. Istika soon de'iza woyko so medosatappe issinoza gidishin istas gagetaska medhozi bothukko. Bootha parazoti issippe eqidi hathe pinishe woykon hathezara adhishe detes

Derezas wore gaththiza woykko dereza giddon medhetida miisheta yootiza asati issiso shiiqidi deettes ista giddon gaammo woga qonjisiza gaammo dungusza hu'e bolla wothida addeynne kushen oykkida aaway beettes.

Daro asati parazuzonne ba qulo kooridi togidinne biza bollan uttidi deettes isti wurtikka be bullukko woykko belaxana be hashe bollara quma'ida alangazakka kushin oykkida parazuzakka lo7ethi kooridi togida

ayssan gondaley bettees he godaaaleza oykki ekkida asatikka guye baggara dere woga qoncisiza may7onne dere woga qoncisiza cambaro woykko guufe qommo oykkidi eqqida histi oykko cambarozikka hu7e baggara yiichan woykko biratan goozettides

ayssan guera asati bayndiraza issidi izappe sinthe baggara beeska eqqida iza giddonka tophiya ayssiza kaapo abe aymedeykka dees isti issife eqqida asati asazasi dereza giddon hanida ooratha miishata laalliza woykko gaththizasadakku

Hayssi daro asati issipetethan shiiqidi ogezars hantishe deetees; istika dereza giddon hanida miishsha woykko medhetidayssa derezas gaththiza ooththo oththiza asatako; isti issipetethan be sinththe ha zaaridi hamuththa bolla de'etees.

Hayssan issi addezi uti des.he addezi diza sohoyi woykko beetiza kehjthika passporte giddi engilizatora xeeseta issa giddishin woykko nu qalara asayi nu bitttape hara bitta beetanasai ekidi banasi koshida woykko beesiza kardeza oththiza izako

Issi ASi kare bita kezanas woyko kaer bita betanas koyikon ekidi woyko be kushen oykidi kezanas koshiza kardeza othiza keethiy des iz bolaka iza gishin woyko kardeza gishin xaafetiza xaafey xaaftides

kare dere asay piranas woykko kezidi betanas oykkidi be kushen biza miishaza izikka karde woykko ingilizathora paasporte geetetti ceegetizayssa ooththizanne iza ooththiza asati shiiqidi deettes.

hayssan kehippe al7o gidida keeththa giddon asati hantishe beettetes he asatikka be sintha ha zaaridei yizayssakko isti ooththizayssikka paasporte geetettidi ceeyetizayssa woykko asi issi biittafe kare biitta kezanas ekkidi keeza karde ooththizasoko

Paasporte woykko asay kare dere kezanas ekkidi keziza karde giigissiza keeththi dees. Ha keeththaza giddonika izara gaaggida meto birshizanne iza bolla ooththiza asatikka eqqidi giddozan hasayettes.

Paasi porte geetettizayssa woykko kare dire kezanas maaddiza kardeza kessizason asati shiiqida iza baggara dendida qofa yootishe woykko iza baggara medhettana meto birshanas haasayi sheessiadey sinthen eqqides.

Hayssan asati kehippe lo'izane alleqo kumida keththa giddon uttida. He keththazappe giddo bagara iza sinthankka Darko miththa malay ciyidinne fodhi fodhishe dees.hessi isti dizasozikka passportte gettetizayssa woyko issi asi hara dere woy kare bita banas ekkiza misha imiza sohokko.

Hayssan issi gita keeththi woykko wolqama keeththi dees iza sinthanka tophiya bandira kaqqizadey oykkidi bandiraza kessishe dees izappe yuushoza yuuyaadhanawu keeype lo'o celeliza mithi dees hessan sinthanka gita keeththi beette.

Dere giddon dabay medhetontta mala nagizanne kare dere asati nu dere biitta geliddi iitta metonne itta zaba gathontta mala oththiza woyko nangiza asatti issipetteththan shiqiddi be ottanaw oththoza bolla timirte ekashshe de'ettes .

Poliseti woyikko danayi dereza issi bola shishideesi he derezakka izi gana bagara gede mile bagara hadirisara oshshachara namusoora utisidi eza sinthani besi eqidi basi asazasi qofa immishe woyikko asayi dabappe wani atanne gizayisa tamarisishe deesi

Issi polise woyikko dannayi eqadusi izakka be hashera woyikko be dabbara minissa giggetada saqe qachada eq ippe guye baggara issi kameyi woyiko polise togizara gede bawusi

Haysan polisetimne hara hara adati issipetethan eqidi zoretishe deetes sinthara eqidi issi polisezi gefe alin hara daddy iza achan eqidausi asata tamarsisjenne zorishe woyko qopa athisje beetes.

Poolisetetha ootho oothiza issi maccasiya eqqadus. Izaka hara issi adde be millera essadus. Iza mayida mayozika poolise mayo gidishin,izi millera eqqoysi,qasse poolise duwasenne izi qasse hara qommo mayo mayidees.

hayssa daro pooliseti woykko nago ooththonne mettoy dere giddon medhdhetidayssa teqqo ooththo ooththizayti eqqida istiika behu'en be qoofeza woththidi garserakka be mayoza mayda istafe issi ades tophphiya bandira oykkidees

polise keeththan keype daro pooliseti penge woykko zoono kezidi eqqida istika ha baggara yiidi istara sarotiza woykko gaggiza sazara be oshecha kushemmidi sarotishe woykko gaggishe beetteeta

Hayssan daro pooliseti issipetethan gelidi be sinthan waraqata woththidi nababishinne iza bolla xaafidi qofa oykkishe deettes ista sinthe adhiti duulati siza addeyka dugera dizayssi isti sinthe xeelli uttoyssan eretees.

hayssa daro daannati woykko pooliseti uttida istika be ooththo miisha woykko massara geetettizayssa oykkidi deessay izikka be hu7en qoope woththides istas oothsoykka dumma dumma metoti medhettanayssa teqqetes

hayssan asati uttidi zoretetha bolla dizaysibettes he asatikka dumma dumma ooththo ooththiza woykko dumma dumma poolisetetha woykko daannatethara gaggettizaso ooththizaytakko istafe baggati kaameza laaggiza asi tirpe caanidi asaza meton gathonta malakka wochizaytakko

daro poliseti woykko daannati eqqida istas ooththozikka dere giddon diza sarotetha naagisonne dumma dumma dabati medhetonta mala teqokko qasseka kameta laaggishe laagganchatikka mooronta malakka xeellettes

Daro pooliseti issife cita medhidi uttida istika be ooththozara gaaggida baggara yiza oychata birshanassinne metoza medhetikko zaaranas giidi eratetha demmanas nababishe deettes.

Haysa daro asati issi keththan issiti uththida oththizzayisi woyikko danatheththara gagetho birshshanaskko issittappe issi adde giddon uththdi ha tishshi xelizayisi bettes.

hayssa nam7u poolisinne issi naagiza addey dees izappe qasse mille baggara issi addey aykko meto ooththidayssi woykko aykko meto medhidadey qashettana oykettidi dees he addeza shiiqidi issay oychees

Hayssan kaameti pude bagga aalidi issisora liceti eqqida izappe ha baggarakka mithi guutetidi dolizayssikka dees ha kaameti asaza caanidi issisoppe haraso efizayssa gidishin ista daro go'ettizayti pooliseta woykko daannata.

Hayssan daro asati shiiqidi kawotethara oyqeetida metota birshanas zoretiishe de'etees he asata giddonikka tophphiya aysiza aaway woykko kawoy doktere abiykka eqqidaysikka beetees.

deretethara woykko kawotethara diza metoza birshizanne iza bollanninne iza baggara yiza batan ooththiza daronne wolqama gita hu'era diza asati issibetethan ekkidi tobetishe deettes

Hayssan asati issifetethan shiiqetidi eqqidi ha bagga be sinthe zaaridi hantishe deettes istika issife eqqidi michetetha qonchisishenne be hu'e oykkidi bakkishe dizayssikka beettees

Kawotethara oyketida miishata zorettiza asati issife eqqida ista giddon macaynne attumay dees isti wurikka duge alido uttayta gidishin ista giddon issi addey eqqidi haasayishe woykko tamarsishe beettees.

Ayssan daro asati uttidi issi bolla topbetetha bolla beettettes istika dereza giddon diza metobirshiza asatappe waanna waanna woykko ayfe geetettidi ekettiza asata gidoyssi erisees izappe sinthara dizade saybewen booththa qoofi woththides.

dereza gaththan woykko deretethara oyketida metoza birshanas macati shiiqidi tobetishe betetes istika be umacatetha woga nangiza woykko bonchisiza mayonne gammo woga bessiza mayo mayida

Dumma dumma kawoteththara woykko polotikka geetettizayssara gaaggida meto birshizanne iza baggara diza haasaya yootiza issi macashshi uttadus izakka be som'o zo'o qalamera gorpadus woykko dooshshadus

Issi deretethan kawoteththara gaggida ooto ooththiza addey mitha puute tokkishe dees izikka biittaza gede ha kaashidi woykko olla bookkidi mitha puute ollazan essides iza kiyo biittai be kushezara kaashishe dees

Hayssan daro asati eqqidayti beettettes istafe dariza asatikka be ammano may7o mayda ista ammanozikka isilama woykko musilime geetettizayssa gidoys isti mayo may7ozan erettes woykko qoncidibeettees.

Hayssan oyddu asati eqqidayti beetetees. He asatika kawora gaagetida metota birshiza asatako. Izetappe guye baggaraka issi Horphphiley eqqidees. Izasika guyera goynaza bolla Tophphiya qalamey gorpetidees.

Hayssan asati issipetethan eqqida istappe issi addezi be waraqata pooqidiza giddon xaafishe dees. Istafe nam7u asati be hu7e bolla booththa qooppe woththida. Issi addezi ba kushe guya aaththidi oykkides.

Hayssan issi keththe giidon daaro asati bettetes he asatika posta keththe gettetizayssan ooththizayttako posta keththazika issi asi harason dishe issi asas hara dere issi mishshe yedana giiko iizadey yanawu sa'atey bayndayssa giidiko gaththi iimiza ootho oothizayttako.

Posta keethe geetethiza keethan oothiza heedzdzu asati eqida isthi heedzatikka be kushen posta geetethiza woraqata xaafethoyssa oykida isthi oothidayssikka harasoppe asi yeddida miishshaza ammanetethaara iza addes woykko iza aawas gathokko.

Haysan asati utidi kuwase kase xelishe detes isti hsa xelizayska bese dizaysa woyko osopr geshara diza sateko izan utidi beyishe be kaha woyko wozan ufaysakko

Deretas duma duma misha shishida woyiko gatiza sohoti detees hayisan istappe issi na,a gidiza kethaza gidon daro asayi kumides he asazika zoretishe woyiko tobetishenne issi bolla gagidi hasaya lametishe dees

hayssan daro yelaga nayti issipetethan shiiqidi issi son dumma dumma miishe ooththishe beettettes, istika dizayssi keeththa giddon gidishin keeththazikka booththa qalameyn imela baggara gorpettides issinaas ista giddopfe hu'e lo'ethi dichides

gompara keype guuth woykko kun7e gidida giyay beettees he geeaza giddonka dumma dumma miishata bayzizanne shamiza asatinne bayzettana shiiqida miishaska beettees izappe leemisos yfaayfe qommotikka deettes iza giddon muuzey apileynne burtukani beettees

daro asati giya giddo woykko asay be koyda miishe bayizasonne bees paccida miishe shammizaso shiiqetidi deettes istabe ha baggara kushe hiillan oosettida oto bashetinne dumma dumma biittafe medhettidayti bettettes

hayssan asati shiiqaretidi issi keeththa giddo woykko issiso giddo kumidi deettes istika dizaasozi derezas dumma dumma go7a immiza keeththatappe woykko sootappe issi naza giddonko

Hayssan dumma dumma biratati hee ha qasherethidi kumidettes hayssika koronte he ha laalliza izas koronteza pultoza woykko koronteza ooththe asati izan eqqidi hara boota boota yeddizasozakko

hayssan deresasi dumma dumma ooththo ooththiza woykko dumma dumma go7a immiza sozappe issi soozan asati shiiki uttida istaka issi addey eqqidi tamarsishe woykko yootishenne istas eratetha gujjishe dees

Derezas dumma dumma miishata giigissidi woykko malathidi immiza soti dereza giddon woykko biittaza bolla daro gidishin izappe issi sooza daro asati shiiqidi bea go'andes gida yoota eranchatappe ekkishenne tamarishe beettettes

Hayssan maccashetha shiiqoy dees; issika issay issoora zoreththishe issay issaappe thamaarishee ba qofaa issoy issuwas immishe deeththes; dizayssikka dumma dumma miishshatha dere laame ehaanadan gidikko.

daro asati issi betethan shiiqida istika derezas daro woykko dumma dumma go7a immiza soozappe issi nazan deettes he asatikka be qofa qofa ekkidi woykko be qofa qofa polidi simmana giidi shiiqidaytakku

Hayssan issi giyay daro asi shiiqetidi dideyssi beettees he giyazanka oto medhida bashe medhidanne dumma dumma bata ooththidi shiishshida asati deettes giyaza giddonka baquloy harinne daro asi beettes

Hayssan heezdzdu asati deere giddon deiiza lo'izane kehippe mallaliza parkke xeelanas yiidi issipettethan issi bolla shiqqidi issay issara mattetidine issay issara oykketidi uttida.

Hayssan kehipe lo'iza parketa qomoy issinaza gidon iza beyanas woyko iza xellanas yida asati gellidi eqidayne uttiday gidi de'etes issti diza kethazi ka garsera gabarazi woyko girgidazi kumethi gidonta pacce adhi adhi dizaysako

Haysan parke woyko wora getetizaysi heipe gunotidi shiqetidine ganatidi dolidi des.he parkeza gidon diza mithazika garsera ezas diza anozika hangey woyko tasheyka kehipe daroko

Deere giddon diiza parkketappe issinoza be'anas yiida macca naiya ha simmada eqqadusu izzakka hashshe maaynne woykko qeesse maynne duuxa mayonne qodhdhesora qaareti bessidayssa kareththa mayo mayadusu.

Hayasin guthay nayti woykko yelagatiyne cal'a asati eqqiday isssatappe guye bagara kehi hangaridi woyoko tashetidey cil'i cilizay mithey beteysi he mithayizikay bita bolla deyi pareketape issinoko.

Dere giddon beetiza dumma dumma paretappe issi parkeyi beetesi, iza gidoni dumma dumma kare medosatinne do'ati aqiza keehippe guume worayka parikeza gidon dizayska eretesi.

hissi addey be hashshe garsara guufe naaqidi iza bolla zempotidi eqqides izi eqqidasozikka parke beyanas woykko dere giddon diza parkezappe issi naza xeellanas yidasokko izikka be wenqopfe woththidi parkeza beyidi miicishe dees

dira giddon deiza parke qommotappe issi naziyayssan bettes ha bettizayssaka haaththe parke woykko haaththey iggita aafo bollara duge canqidinne goggidi wodhdhizayssa iza sunthaska piissa geetettizayssakko

hayssa nam'u asati eqqidi beettettes istika dere giddon diza parketa woykko buquratinne dumma dumma haaroti dizasoza xeellanassinne xomosanas yiidi iza sinthan eqqidi beettizaytakko ha aalliday

Keehippe lo'iza wora woykko parkke dees. he parkkeza gidorakka iza be'anas xeelanasinne xomosanasi yida asati hanqqetishe deetees. parkezi a gidon diza worazi woykka miththazi keehippe cililizi lo'zayssakko

dumma dumma asati woykko yelaga nayti issifetethan shiiqidi parkeza xeellishenne xoomosishe deettes istika beyidi ufayettidinne xeellidi aggi simmidi issifetethan uttidi ha xeellettes isti wurtikka issime dhommayo izikka booththagididayssa may7da

hayssan parke qommotappe issi nazi beettees hessika wora geetettizayssa gidishin woraza giddonka duge baggara nam7u keeththi beettees izappe duge baggarakka gadey shaaraza kammidi woykko qottididees

dere giddon diza parketappe issinazi beettees iza giddonka keehppe gitatidi dhoqu gi dolidinne haycheza qoli wursidi diza gita mithi beettees iza bollaka kafoti be aqo dumma dumma buurata shiishidi keexxoosidayssi dees

Dere giddon diza parketappe issi naza daro asati ceellana yida he parkeza ceellidi woykko beyidi iza giddon diza miishatan ufayettidi aggi simmishe issi bedethan shiiqidi be beyoyssa ufayssa qoncisettis.

dere giddon diza parketa qommota beyana yida asati gerezan diza dumma dumma kaththata xeellishenne izappe ekki ekki mi woykko laaci wochishe deettes dereza giddon oosettiza dumma dumma kaththata ooththida woththida asatikka eqqe

Dere giddon diza parketappe issi naza xeellana yidasati deettes istafe issi macashiya besinth hazarada uttadus be kushenka parkeza yootiza issi waraqatay xaafettidayssa oykkadus.

hayssan dumma dumma dereza giddon diza parke qommotappe woykko asati yiidi beyanas dosizanne dumma dumma buqurati dizasozappe issinazibeettes izappe een baggara asati eqoyssa guyen dizayssi zaalla geetettiza gita shuchchukko

Keype lo'iza parketi beettettes he parketappeka koyro baggara beettizays woykko hara gede dizayssi wora gidizayssa gidishin gede baggara sinthan qasseka keype daridi eelida haaththey woykko abbaynne giddon zumay dees.

keype lo7izasoyi dees iza giddonka ka7iza asatinne ka7iza nayti deettes istika issi wodoro mala miishe qach wooththidi iza bollara kushe kuwaase icci icci woykko baqqi baqqi ka7ishe deettes

arba minchi giidi xaafeti uttida booththa kalamera diza xaafey dees izikka dumma dumma dere giddon woykko arba minche katama diza parketa bessees he parketikka asati kare biittafe yiidi beydi daro bira gelthanaw maaddes

Duma duma asana sunitha xapo oso woyiko masgabo oso othida adey utizes izika kopitere basinithan wothides iza sithara daro asati qase xapetanas woyiko masigabetanas gidi eqida

Dumma dumma xaafo ootho oothida asati xadeera pude aadhidi hedzdzu kompitere oykidi hedzdzu addeti uthida gannaara ekkanas woykko oosetanas bida hedzdzu addetikka be toho qatidi uttida istappe issi na'azi qatarenna.

Hayssan issi addey uttidi asa sunththa ekki ekki xaafishenne asaza mattoqaza ekkidi xeelishe dees; iza achchi ooththisana koyidi bida asatika iza diirara yuuyi eqqidi izas immi immi oothisishe deetes.

issi addey paydama tooqa immanas yiidi ooththo bolla dees izappe mele baggarakka eqqiza woykko kessiza addey eqqidees izikka hu7e bo7atida addekko bollarakka booththa may7o ma7idees

hayssan issi macashi asaya sunthu xaafashi woykko mazagabashi dawus izippe mille baggarakka kase xaafeto woykko kase mazgabeto asaza sunthazi issi bolla waraqatara liceti licetti dooretu tilaysbeettes

issi addey uttidi be sinthan komputerekka woththides izi qasse gedera uttida issi macashiyo xaafishe woykko mazgabishenne izo misile woykko poto denthidi ekkishe dizayska beettees

Hayssan uttida asati asa suntha xaafishe woykko mazagabishe deettes ista sinthan xaafettanas woykkon mazgabettanas bida asatikka eqqidaynne henera ha aalidi isti xaafizayssa xeellishe diza sibeettees.

ayssen dumma dumma batan mazgabu ooththo woykko asa suntha xaafu ooththo ooththiza keeththi dees izakka ooththanas koydi yida heedzdzu asati gannara duge uttida xadirakka heedzdzu ooththiza asatikka be sinthan komputere wothidi uttida

Hayssan daro tamarinayti istika maca gididayti daro gidishin gashe gashe woykko guutha tumanay daale addhikka walakettida isti issifetethan mazgabettana woykko xaafettana biidi eqqida.

Ha soozan mazigabetida assayi dessi matoqa kessida kethi desi izapeka kompitere oyikidi xafiza woyi mazagabiza adey henira dishin ekanawu yiza adey henira utides

hayssa duma duma xaafo woykko asa sunthu xaafidi oythu woykko mazgaba ooththota ooththiza keeththibettes asazi xaafettidi utto waraqaatazikka issi bolla dooreti dizayssikka gede baggara dees

Haysan daro asayi iporte othiza woyko duma duma bolla qathotane kuwase ka'iza asayi betesi izape sinthen diza asayi kaizayas gidishin he asa madizaysine xeliza asika guyera yuyi eqidesi

Isiporete bessani tohho kuwasse isiportiyi betesi iza ka'iza adeyika be woliqqa wurisid woyikko be wozinappe woxishe desi ikka ziqi gidi ba kushe lali wothis

Hayssan daro qommo woytoti issi bolla shiiqi uttidayssa beetees; ha woytota ekkida woykko demmida asatikka isporte ooththiza woykkon dumma dumma bolla qaaxo qaaxidi xoonidaytane gooba gididi ekkidaytako woththiday.

Issipote macarazapp issinazi oosettishshe woykko ka'etishe dees izikka toho kuwase gidishin toho kuwase ka'iza yelaga nayttikka kuwseza eekiddi wothishshenne issa issippe woththi eekanas maarishetishe de'ettes.

Hayissan asati eqqida ista giddonka issi nay isporte ooththizayssikka eqqides izikka xoonidi woykko goobidi woyto ekkida meishaza heni baggara hadirsa kushen oykkidi oshicha kushezan adde biradhe essidi beettees

hayssan isportera gakettida ooththo ooththiza asati woykko iza kaalettiza asatinne ayssiza aawati issibetethan uttida istika izan xoonidi nayti ekkiza woykko woytettiza wancazakka beyachchan woththida

Hayssan daro yelagati woykko naatethanayti deettes istika be bolla qaaxo woykko isporte geetettizayssa ooththizaytakko isti ooththizayska tookko haase kaase gidishin ha7i ka7anas tookko haase demban gelidi wocishe deettes

Dumma dumma isporte macaran gelidi ooththiza kaasanchati woykko tookowasey goottizanne ka7iza nayti uttida istika kowaaseza minnidi ka7idi goobidibizayssa gidikko topphiya sunthaka be kezida heerazakka xeessanaytakko.

Nudere biittan dumma dumma isporte woykko bolla qaatho macarati deettes ista ka iza woykko kaatisa asadikka be ooththozan goobidinne minnidi beessi daro demiisha woykko daro miisha shiishshetes.

hayssan kuwaase ka7iza nayti betetes istafe hara ge daali eqqoyssi be zokkora laapun paydoy xaafettida may7o may7dees istika ka7ishe dizayssi too kuwaase gidishin izi behooynka kuwaaseza iccishe dees

Hayssi h'i wode tekinoloje geetetizayssan oosetiza dumma dumma miishsha macarati woykko qomoti dizayssa gidishin istappe issi naazi hayssan beetees.he mishazikka beetizayssi maxafe geetetizayssakko .

dumma dumma teknolojie geetettiza miishaza oosettidi woykko muurutidi kezi uttida muurutati woykko ayfeti beetetes ha mishatikka yexxidi asa hu7e ufayssiza woykko asaza goobedetha nashshiza yexxiza miishatakko.

keehppe ha7i wode medhettiza lo7o teknolojie geetettiza murutatappe issinazi hayssan dees he murutazikka hu7e meecikko haaththiza elera melethizanne issi keza luushe woykko luuca mala kessidayssakko

Hayssan dizayssi ha'i wodey medhettiza teknoloji geetettiza oohthozappe issi oohso macara bessees izikka shemmane oohsho woykko sheemanetetha dathi daddiza maashine medhidayssakko beettizay.

hayssi beettizayssi ha7i wode teknoloje geetetteyssa muurothatappe issinazakko izikka yexanassinne saate paydanas maaddiza miishekko izi ha7i mile baggara saate bessi uttides hessate izikka tamma nam7u saatinne oyddu deqe qakko

hayssi ha7i wodey oosettiza miishata woykko ingilizathora teknoloji geetettizayssa gidishin izikka ase wolqan daro saate ekkiza miishata guutha saate giddon ooththidi asas kessi immanas woykko ayfisanas dandayizayssakko

hayssika ha7i wode oosettida woykko ha7i wode oohso muuretatappe issi nazakko izikka dumma dumma yethata yexidi asaza hu7e birshees woykko asas iza siyishe ufayettidinne be meto baletti daana mala ooththees

Haysas suntazi horpile getetiyaysa gidishin izika go'izaysi issi herape hara hera woyko issi bitape kare bita kezana koyida asi diko eson woyko gutha sate gidon efi yegidi simanasko.

Dumma dumma tiransportes woykko asati besafe bessa qaaxanas go'za kaame qommoti hayssan issi sora gede eqqida istafe baggati asata canizayssa gidishin baggays qasseka dumma dumma miishata caaniza kaameko.

dumma dumma tiransporte qommotappe issinazi beettes transporte qommoti daro gidishin nu heeran woykko nu biittan go7izayti issinthos kaame nam7antho parazo baqolonne hara harabatakko hayssa na izappe beettizays kaamekko

dumma dumma transporte woykko asati caanettidinne togidi bishe woykko bees koshshida meishata caanidi haraso yeddiza go'a immizayti deettes istafe baggayti parazo baqulo harinne hararata gidishin daro ha'i wode asay go'ettizay kaamekko

Dumma dumma tiransforte qommotappe issi naza go7ettidi issi yaddey hantishe dees izikka togoys woyikko oykko miishazi saykile geetettizayssakko izakka sansalatara qashettidayssa gidishin addezi beton su gidikko efizay

Hayssi beetiza miishazi transporte go'a imiza mehe qomatappe woykko meedosatappe issinozakko. Izas sunththazika gimele gtetizayssa gidishin izi keehipe daro eqqa caananas maades woykko go'ees.

hayssan dizaha asati betetes istika tirasporte go7a demmana bidanne go7aza immiza asata nangiza woykko xeellidi maarara ooththana mala zorenne hara hara meeshata ooththiza addeyka dees

Dumma dumma transporte qommoti de.etees. Istappe bagati salora paalizayta bagati biita bollara woxxiyayssa gidishin bagay haaththa bollara pinthizayssakko. Hay iza gidoppe haaththara pnththizayssi hayssan sunthaskka wogolo gididayssi beetees.

hayssan asati issifetethan saykile geetettizayssa togi uttida hessika go7izayssi ase hara bootappe hara boota efana woykko tiransporte go7a immizayssakko izikka hara kaametappe dummatizayssi asa wolqan calala bizayssanko

issi heerappe hara heera woykko dumma dumma heerata laalettanas asati issifetethan shiiqidi kaamey eqqi dizayssa giddo gelishe dettes he kaamezikka asata harasoppe haraso efanas woykko bootappe boota qaaththanas maaddizayssakko

daro asati transporte woykko saykile geetettiza nam7u goomara woykko nam7u tohora diza qeeri gashe baase qommotappe guuthayo to gidi be sinthe gede woxxidi bishe deettes

Hayssan keype lo7iza keeththi beettes iza bollaka itiyoto yelgiza caafeynne harara caafeti deettes ha keeththaziqa tiransporte go7a woykko baaseta azazizanne asayay issi bootappe hara boota caanetti baana mala maaddiza keeththek.

Katama keetha kexiza asati Kethaza kexanas domidine kexishene Pude birataza qashechishe poqe kexanas Bishe de'es izika biro Pude bags Gatho gakishe de'iyaysi Gidishin Biro othetanayka bolan daro mishiy de'es

Katama gidon diza lo'iza kathatappe issinazi betesi , haysika ha'i wode yida hanotan kexetida keetha qomotappe Issinazako. Izika wochishn keehippe lo'za hanotan kexetidi zoonazi doya Desi.

Katama giddonni lo'izanne molizza keththa keththanasi asati eqidi zoretishshe detees.isitappe nam''ati atuma asi gidishshin isiniya maacashekko izakka isita ayisizaro gidoyissi waraqatazzanni eretees.

Katama giddoni dumma dumma keeththati oththetizayisappe isinazi beettesi he asatikka iza oththizayit milera eqida ba kushenikka miththa putte tokkanas pistale woyikko lastikke giddoni oyikida

Katama giddon dumma dumma keeththa qommoti dumma dumma hanotan keexettettes. Istafe hayssa nam7u asati ekkidi keeththazi keexettiza hanotazanne keeththaza qommoza zoretishe woykko behu7e giddon diza eratethaza issa issas kessishe beettettees.

Katama giddon dumma dumma qommo woykko daro medhon keexettiza keeththati deettes. Izetappe issinnazi hayssan ha7i misilezan beettizayssakko. Izikka pooqe geetettiyayssa gidishin izas pude adussatethaska keehippe gitakko.

Hayssanni eqqida oyddu gitasetinne heedzdzi guuthu gash bessida nayti beettettes istafe nam'ati qasseka diira baggara diza macati nam'atikka issi medho may'in addeti qasse dumma dumma mayda

kataman lo'o hanotan oosetethi doommidanne oozettidi pude bagga gakkishenne kumos matidiza daro keeththati beettetes hekeeththati wuritikka pooga geetettiza keeththa qommota gidishin istika daro aahonne keeyppe darokko.

issan keehippe lo7izanne keehi aleqidi keexettida issi keeththi bettees iza giddonka keeththara gaaggida meto birshizanne keeththati waanidi ay hanotan keexettanakko giidi zorettiza issi addey guyera uttin issi macashiya henera hawuttadus

Kataman keeththa keexxiza asati lo'o keeththata keeththata keexidi woththida istika keehippe lo'izaytanne pude dhoqa gidi dishin istas sunthazikka pooqekko izappe garse baggara baase biittas doorettides

Katama giddon dumma dumma gidida keeththa qommoti deettes hayssanka istafe issinazi woykko pooqe geetettizayssi beettes izas wulay bicthazikka birata gididayssakko bolla baggara zo7o qalameynne booththa qalamey gorpe tires.

Katama gidon issi tamaaresoy woyko timirte keethay haysa misilezan kezidi woyko eketidi de'es izanka tamaare nayti keehipe daridine garsara bollara uthiday eqidaysika beetes.

Katama giddon de'iza timirte keethazappe issi nazi bettees. Ha timirte keeththa giddozankka ichchizasoynne uttizassoy dees hayssa mala ichchizasoy diza timirte keeththazi daro gize yuniverstte geetetizayssako.

Haysan guye bagara bootha saledara cililo saledara qaapherides ista bollaka duma duma qalamera xaafey xaafetides isti diza so'ozika timirte keetheko izan oothiza issi adeka haalidi eqides.

Daro nayti katama giddon diza issi timihirte keththa woykko tamaareson beetetes isttikka be tamaariza kifileza geli uuttida issipetetan dugge alidinne sinththe bagga xellishe deetes istikka payddon darokko.

Kataman timihirte keththa daro asatti shiiqqidi dettes isttikka be borssa woykko be korojo be sinthtthan woththida istti mazgabettana woykko xaafetana sinththera uuttida asati mazgabettisje de'ettes

Katama gidon daro qomo timirte ketati detees hasan diza misilezi istappe isinoza besees izika maxafa ketha getetidayisako tamare nayiti maxafa ketha gelidi nababishe woyiko eretetha izappe duqishe detees

Hayssan kattama giddon diza timirtte keeththatappe issineza giddon daro tammare naytti gelidi detees,isttikka batamareso mayoza ma yida,izettikka issoy issuwara zorettishe dee'etees.

Haysan ichashu adeti eqida issitika timirte kethan othizayta woyko tamarso otho bola betizaytakko issitape guye bagara c'ilila mitinne duma duma kethi betes issta gidon issi adezi ba kushe biradhera biradhera gagisidi ulo bola wotides.

Hayssan katama giddon beettiza timerte kethatappe issi nazi bettes he timerte kethazka dizayssi arbamince katama giddonko he ketimirte ketas woykko he tamaresos woosettida laythazi issi shiyanne uddu hun xeetanne ichashu tammanne ossupun maarotetha laythanko.

hayssan keehippe shuchchi iiriretidi qanxeretidi woykko icerettidi liceti uttidason keehippe lo7izanne gita gidida wolqama timirte keeththay sintera ha aali dees izikka bezoonoza bollan erisiza waraqata bollan xaafidi kaqqides

Katama giddon diza issi keehippe lo'izanne gooba gidida timirte keeththa bolla xaafetidi diza xaafeykka qaaphetidays beettees he timirte keeththazan ooththiza asatikka garsizan eqqidi haasayishinne timirteza guddara zoretishe deettes.

Katama giddon deiza timirte keeththatappe issi naza giddon daro asati gelidi uttida istika issa yssafe tamarishinne issa yssara zoretishe deettes ista tamarsizadeykka giddon eqqides.

katama giddon de7iza timirte keeththetappe issi nazi hayssan yides iza giddonka tamare nayti uttiza daro oydeti issi sora licetidi duge bides izikka heedzdzu zooron uttida oydekko

Haysan kehipe gede aduqida qorqorotinne ha bagara qase oydetikka detese ha oydeti tamare nayti bes tamariza sateppe geshara shenpanas kezidi iza uti ekkidi shenpizaso gidishin kethazi tamarizasokko

hasozan issi gita keeththi woykko gita pooqey dees he keeththazikka timirte keeththekko izappe goye baggara xiida mala mithika toketidi dees izappe garsizan qasse boolumi bessida maatatikka deettes

Issi wolqama kame ogezan des.he kamezika ogezan qoletida acezanne woykko shuchaza naqidi,woyko licidi de issi ginagelththidi dembasidinne maleththidi bizaysi hesika ogezi oqatonta malane konlxonta mala mades

Katama oge ossoy haysan lo'idine giigidi de'es iza gidora gede mile bagara woyko oshicha diirara nam'u hareti deethes issi hare pude yizaysa gidishin issi harezi gede zara zare caaki pines.

Oge othiza wolqama kamey eqides izikka oge pitizaysanne basizaysakko be akafazan ha'i bita ogezappe athidi kunthidi pude dhoqu histi tokki ekkidi qolanaso gede bishe des

Dereza giddoni dumma dumma goshshe oththoninne oge basid woyikko gigisid madiza kamey dees hayisikka ogeza eson woyikko guththa sate giddoni daro oge basid loeththinne demibasid asazas molesid imizayisakko

Hayssa katama giddon oosettida aaho ogey izas gompazikka kiyoyippe aakkidayssi beettees izikka lo'o hanotan oosetteyssa gidishin izara kaametikka metoy bayndanne ceeceppe woppu giidi gedeha hantettes.

katama giddon oosettiza oge qommotappe issinazi beettees ha ogezikka aci woykko shuchchi qoleti diza ogekko izikka gompazi aaho gidishin milara milara lo7iza cilla mithatikka dolida

katama giddon isso gee keype lo7o hanotan ooththettidays shuchchi qoletidi meeshetidays woykko asfalte geetettey si beettees izappe pudera dugerakka mithay cililidi dizayssikka bettes ogezi keype lo7o hanotan oohsettida ha7i wode ogekko

katama ogenne dumma dumma haaththe bollara woddida woykko meqqida zokkota simmidi lo7ethizanne ooretha shoorettara woykko shaafatarakka zokko yeggidi asa pinthiza ootho ooththiza asati iddeettes he ogeza baasi akamekka guyera eqqides

Katamaa giddon ogey baasetidi aakkidinne awan boolumidi dees he ogezikka acey woykko shuchchi qolettida ogekko ogeza zoretizayti woykko ogeza wostoni waanida hanotan wosti oykkonigiza zore zoretishe deetti

katama giddon oosettida keeyppe lo7onne gede maaran woykko tishshan oosettida aspaltey dees asfaltizas giddorakka qanxoy dizayssa gidishin he qanxozikka woykko shaakozikka kaameti gedenne ha bizays giddon icettonta malakko

katama giddon dizaa ogetappe issinazi beettees izikka gompas keype aaho gidishin giddora nam7u kaamey hantana mala shaaketizasozi woykko iyafarazi iyafaretidi shaaketibenna woykko shaaketirenna

hayssan issi katama giddon ogey oosettishe woykko baasettishe dizays beettees, ogeza baasiza kaamezikka keeyppe gitanne wolqama gidishin ogeza baaso bolla dishe beettes asati iza xeellettes

hayssan daro asati issifetethan kezidi maadetidinne issa issa hasheppe ekkidi ogey be heeran iitidayssa woykko mooretidayssa lo7ethanas baaxetishenne ogeza baassidi pittidinne hen hani tilidi giigissishe deettes

"Daro asati haathe shaafa biide detees istika haatheza duuqanas shiiqizaynne haatheza ba kushen kupheti ekkidi uyana gishe hokki dizayisi betees isiti duuqiza haathezika bonba giddonta asi massi besiza woyyko sossorsu getetizayisako."

Haysani asati eqida , istika paydon ichashuko, ist hathera gaagetida meto birshizanne hathe bombatane dumma dumma hethate zarata giigisiza woyko lo'ethiza asata gidoysi eretesi

Derezass wuha imizassoy woyikko derezass wuha gaththizassoy issi bombay oththetides iza duqana yidda nam'u macashatikka eqida iza achan daro yarkanet garsera gadezan gede licetid uttidda

Haaththe go'a immiza hissi ooththo macaray beettes he haaththezaka bomba gelthidi woykko haaththeza maarara lo'o hanotan giigissidi he haaththezanka asati be kushe mecetishenne haaththezappe ekkidi wochishe deettee.

bomba ooththidinne haaththeza gishidi asas gaththiza asati bomba hayssan ooththi ooththida izappe haaththe duuqiza woykko tikkiza issi macashiya daro yarkanebe achi eha wothada duuqonne tikko bolla dawus

hayssa nam7u asati woykko nam7u addeti eqqida istika ooththizayssi haaththe meto birsheth woykko haaththe bolla diza meto ooththo ooththetes isti ha7i be sinth hazaaridi tiish giidi ha xeelli eqqida

hayssara shuchchi licettidi woykko gadezi duge shuchchan kumuttidayssara haaththey goggishe dees hayssika issi heeran diza asas haaththiza gaththanas koydi woykko issibodan diza kathi ushshidi lo7o muurta demmisanas giidikko

Dumma dumma qommo asati woykko tara hara medhoy diza asati issi bedethan shiiqidi derezas haaththe metoy dizayssa birshanas bomba ooththishenne ooththishe oosetoyssaka qasse xeellishe deettes.

haaththe deras gathiza ooththo ooththiza asatan ooththettida keeyppe lo7izanne pude salo guppidinne canqidi duge wodhdhana mala giigidi woykko qofettidi oothsettidasoy beettees he haaththezikka ha'i pude gogethan des

Hayissan issi kameyi biratta shishid bee gonigenni caniddi bishshe dees.hee kamezikka ayisuzze gettetizayissakko .izzi cano mishshezzi haththe issi herappe asa hera woyikko issi sohoppe harasso kessidi efanass madizza mishshe tubo getetizayissakko .

hayssan keyfe daro biratay qasheretidi dees hebiratazikka haaththe efizayssa woykko haaththe gadezappe pude kessizayssa dafidi gidishin iza bollaka festale woykko lastiqe bollara goozidi woththida

heera asazas woykko shooro asazas haaththe gaththanas qofettidi oosettida issi bombay dees he bombazappeka haaththe duukiza macanayakka eqqadus hessi bombazi oosettiday asaza hargefe teqanas giidikko